Kuisa zvikwangwari pamusiwo yendaraunda yamunenge muri kwakanakira kuti zvinoita kuti vantu vakasire kuona kuti apa panoitwa ngezvei ,kuti peiizwa ngezvemadziso ,zvakanakwo kuti vantu vaone kuti apa panoizwa ngezvemadziso ,kuti pari pachikora ,zvinooneka kuti apa pachikora panofunde ana ,saka zvikwangwari zvakanaka mundaraunda nekugara kwehupenyu hwevantu.

Bandiko rekutanga rezvekufunda mukati mweupenyu hwemwana mudodori hunotangirawo pakuti pange pane zvekuvafundira nekufundira mbatso dzacho dzinge dzakaakwawo zvakanakawo dzinge dzakakura kuti vana vaone kufunda mune zvakanaka kunyangwe zvikurusei takaningirana nhemwana mudoko unode ndau yakakura inochaye mututu kuti afunde zvakanaka nevamweni muntaraunda.

Chikondla chevakomana vechidoko chinofanira kudetseredzwa kuti chionekwe kuti chaziya ere mabasa emaoko ekuitira kuti vasazotama chekuita mukati mwekurarama kwawo, vakomana avafane kutame chekuita ndovatungamiriri vemangwanai ndovanotitungamirira nekutingwarira nekutinasirire midziyo yatisingakoni yakadai ngemovha nezvigayo nezvekushandisa mukati mwenharaunda.

Zvikora zveshe zvepashi rese zvinokurudzira kufundiswa kwevana kwemhando yepadera zvinokonzeresa kuti vana vange vane dzidzo yakanaka muntaraunda dzatinogara nekweshe kweshe kwetinenge tiri hino vafundi vanofanire kuti vapiwe pekuti vafunde pakanaka pakahlamburuka panoita kuti vazwisise zvinodikana mukati muhupenyu hwavo .

Chikora che Ruhango chino ziikanwa ngekupa mushando yaka siyana siyana kuva fundisi nekupawo vana ma emekano ekuite zvaka siyana siyana mishando ye maoko ino sanganisira kutsetsa ku aka zveshe ne zvingadiwa kuti muntu ange eyi ziyawo mukati mwo upenyu neku rarama zveshe izvo zvino kurudzirwa zvino onekwawo pa dzidzo yepadera yetino sangana nayo mukati mwe kufunda kwedu.

Misangano mikuru inodetseredza kuti vagari ventharaunda vazwisisewo zvinenge zveidiwa zvakakosha kukokorodza vanthu vakawanda nepekuti vagare pakanaka pakasununguka veiona zvinenge zveiitikawo mumisangano. Zvinobongeka kakurutu ngekuti vazhinji vanenge veizozwawo zvinenge zveibhuiwa pamisangano yakasiyana siyana saka zvivakwa zvacho zvinofanirwa kukura kuti zvi...

Mahofisi evakuru vakuru vezvekufunda anofanire kunasiriswa zveirambawo zvakanaka nekuti parambewo peisimwa maruwa kuitire kuti nevazohamba vanouya veiningira vaone zvakati njuku zvakanaka zveizoningirisikawo mukati mwekufunda kwevana ndizvo zvinoratidze kuti muntu wakafunda kushandiire mwakanaka nekushandire mwakajeka, mwakahlamburuka zvinodiwa yaamho.